Adey mango kushen oyqi mizaysa haysi misiley besishe des

Goshsha gadey kaameley goyishe dizayssa be ashe deays mithaykka iza giddon beettishe deees.

Daro uthata beashe de'ayis uthata gidon hedzu asati eqidi de'oosona

issi addey kushe bolla denthi dizayssa be'oos iza lanqenka muuzey toketi dizayssa be'oos

Haysan daro mitha puteti dizaysa beyishe de'os